Mwana kuti akure ainenghlondo dzinonghlabanga uye echipurutana mundaramo make unofana kuenda kuchikora ofunda achakatsonga eifundazve nemuchini dzechizvinozvino

Varumbwana ekare vaienda kuchikora vakapfeke chikabudura hino mazuwana varumbwa vechino vakudhloka mitoti yekudhloka katuya zvareruka mazuwano zvokomba kufunda zvokomba zvekufubirira kwevanhu vatema